Ŋutsu aɖe si nye wɔmitɔ la bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe keke me ke ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka bɔbɔ ɖe egbɔ helé nane ɖe asi nɔ tsɔtsɔm nɛ ke ŋutsu bubu hã le atsitre le awu yibɔ me ɖe eƒe megbe henɔ wo kpɔm.

Dwɔwla ɖe siwo le woƒe dɔwɔwuwo me nɔ dzɔdzɔmenuwo kum le tome la le dɔwɔm ke ɖeka le tsitrenu ke ɖeka hã bɔbɔ nɔ anyi bubuwo hã tsitre ɖe mɔɖaŋu si zam wole la godo henɔ wo kpɔm, ke wo katã wonɔ edɔ wɔm le teƒea

Xɔmumu ƒe afɔku aɖe dzɔ. Xɔ gã aɖe mu ɖe teƒe aɖe, eye ati siwo wokɔ gbã xɔwo le teƒea nyama. Kaa kple nu bubu aɖewo hã le teƒea ke xixeme katã nye tsiɖoɖo.

Ɖekakpui kple ɖetugbi vi aɖe siwo nɔ dekɔnu ʋe aɖe ɖum, wode nanewo afɔ kple ali siaa, ame ɖewo do awu yibɔ ke ame ɖewo hã do awu dzɛ̃gake nu si wodo ɖe ete la, wo katã tɔ nɔ dzedzem meɖeka me ko. Ke wonɔ ʋea ɖum le togodo ƒe nɔnɔme me henɔ ʋla ƒom teƒea.

nyɔnu tsitsiaɖe nɔ anyi le zikpidzi dzodoƒi kupɔtu le egbɔ sliva le edzi gatsi le eme eŋeto gba eve le egbɔ ke enɔ koliko tɔm kolikoa si bi la éloe ɖe agbame kɔɖo aŋeto gba ɖeka nu ke kusi hã le egbɔ

Ŋutsu wɔme adre le xɔtame eye wo le sola panel dem. Ŋutsu wɔme atɔ bɔbɔ ɖe xɔa dzi ke wɔme eve hã le tsitrenu. Ŋutsu wɔme ene ɖɔ kuku eye dɔwɔnu le wo gbɔ.

Yevu aɖaŋudɔwɔ aɖewo nɔ aɖaŋu dɔ aɖe wɔm. Ke wonɔ atsitrenu le teƒea. Ke ketrifɔ aɖe hã si eƒe amadede le dzie le tsitre. Edzoka aɖe hã le anyigba le teƒea.

Yevu nyɔnu aɖe ss via ɖe atigo si gbɔmumu madede le enu la nu le dzodoƒe. ke nu vovovowo le atigo la dzi abe seƒoƒo aɖewo le nugoe viwo me ke agba kple tsikunui kple kaƒomɔ hã le atsigoa dzi. ke dzodeƒe la wosi aŋɔ ʋi nɛ. Gatsi ʋi aɖe hã ku dzi le teƒea.

Eŋu wome eve kpɔ afɔku le du gã aɖe me. Eŋu ɖeka amadede dzɛ̃ yele esi ke evelia, amadede ʋi le esi. Amadede dzɛ̃tɔ la ƒe mo kaka ke amadede ʋitɔ la bɔ yi eme ke kpovitɔwo ƒe ŋu aɖe hã tɔ ɖe ŋuawo ŋgɔ. Kpovitɔ ɖeka tsitre ɖe teƒea ke ŋi ʋi aɖe hã tso me gbɔna.

Ŋutsuvi woamene si va le tsi kum le bali aɖe si me tsi nɔ sisim le la me. Ke ɖeka le wo dome la ɖɔ kuku. Teƒe si wole tsia kum le la nye bali gã aɖe ŋu to

Ɖetugbivi ene aɖe siwo ziɔ ɖe wo nɔewo ŋuti helé agba gã aɖe ɖe asi ke nyɔnuvi ɖeka tsɔ asi de agba la me ke nyɔnuvia ɖeka hã tsɔ asi kɔ bu nu. Ɖeka bla taku kple avɔ gã aɖe. Ke wonɔ dzidzɔ kpɔm nɔ nu kom ke ame ɖeka la mele dzedzem nyuie o

Aɖaŋudɔwɔla ɖe siwo do dedienɔnɔ wu eye woɖo dedienɔnɔ kukuwo le dɔwɔƒe gã aɖe ƒe xɔme henɔ dɔ wɔm ke mɔɖaŋu siwo nye gakpo gagagãwo la le teƒea eye wonɔ eɖewo tsɔm kple ŋuse.

Nusrɔ̃la siwo srɔ̃na nu tso dzɔdzɔme ŋuti la le woƒe asinudɔwɔxɔ me eye wo katã wodo awu ʋe, abɔ legbe tsrɔlɔ aɖe. ke woƒe nufiala hã le wo dome, hene nu fiam wo le nane ŋuti eye woku nuawo ɖe glas me kɔ da ɖe kplɔa dzi.

Ŋutsu aɖewo nɔ lãmesẽ fefewo wɔm. Wonɔ abo ƒom ke ame siwo nɔ aboa ƒom la le tsitre ŋu. Wodo awu dzĩdzĩĩĩ ke wodo atakpui yibɔe ɖe ete. Ame aɖewo nɔ afɔwui ʋi me ke ame ɖeka le afɔwui si gbeɖiɖi ƒe amadede le esi. Ke bubuawo hã bɔbɔ nɔ anyi

Ŋutsu aɖe le ƒe nudzragbadɔ nu eye nudzadzrawo le eƒe axadzi ke ya ŋutɔ lé mɔɖaŋu aɖe ɖe asi henɔ anyi le aŋego aɖe dzi. Bentsi ɖeka nɔ egbɔ eye wofɔ mɔɖaŋu bubuwo trɔ ɖe edzi. Sola paneli hã le egbe le teƒea.

Agɔdzela aɖe siwo le gakpɔme la fɔ ŋdi henɔ dɔ wɔm ke ɖeka nɔ nu kplɔm ke ɖeka tsitre ɖe eƒe mlɔƒe la. Ke wole aŋtsiɖiɖi ƒe amadede wu aɖe me. Kpovitɔ siwo le wo ŋuti dzɔm hã le awu yibɔ me le teƒea.

Ame aɖewo nɔ fefe wɔm le fefewɔƒe ke ŋutsu ɖewo le tsitre ɖe ŋgɔ ke ɖevi aɖe tsitre eye wodo awu ʋi ke nyɔnu aɖe nɔ ɖevia ƒe megbe henɔ nu si woawɔ la fia mee ke ɖevi la ɔ nu kom.

Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka siwo le atikuvi siwo do ɖe aɖakago me l a dzram ɖo eye nɔnɔme vovovowo le atikuviawo si ke le woƒe megbe la ati dodo kutu aɖe le teƒea.

Xɔ gã aɖe me si fono zikpui bɔbɔewo le eye ekplɔ vi sue nyui aɖe hã le dome le teƒea eye wofɔ nanewo da ɖe kplɔ la dzi ke agbale aɖewo hã le kplɔa te. Ati hã le xɔa me kple nutata aɖewo.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe ŋkumeŋuŋui kaɖi aɖe gbɔ. Tsigoe le eƒe akɔme ke ɖeviwo hã le egbɔ, ɖevia ɖewo bɔbɔnɔ anyi ke eɖewo hã le tsitre. Ɖevia ɖeka medo awu o ke wolé ɖevi ɖeka hã ɖe asi. Ame siawo le kɔƒe aɖe me.

Dzo bi dɔwɔƒe aɖe eye ŋuwo fia keŋ, xɔwo hã fia. Dɔwɔƒe sia le mɔdodo aɖe to si dzi eŋuwo le zɔzɔm. Dzudzɔ hã nɔ tutum le teƒea.

afɔku aɖe dzɔ ɖe dzokeke kple gasɔ aɖe dome ke ɖevi aɖe ku ke enɔa nɔ avifam ke ŋutsu ɖe bɔbɔ ɖe egbɔ ŋutsu bubu hã le mobal fun ɖasi nɔ foto ɖem ke ɖevi aɖe siwo wónye sukuviwo ha tsitre henɔ fotoɖem

Nuɖuɖu vovovowo le agba ʋi aɖe me. Nuɖuɖu abe wakye, abladzotɔtɔe, lãtɔtɔe, koklozi, makaroni, sabalatsotsoe, gbeɖuɖu kple amitadi.

Ŋutsu aɖe si le awu yibɔ me la le solar panel dem ɖe anyigba ke eŋu ƒe battery woame ene aɖe hã le egbɔ ke atigoxɔ eve le megbe nɛ, Wosi aŋɔ na ɖeka gake womesi aŋɔ na evelia o.

Aɖaŋu dɔwɔla aɖewo le dɔ me, wodo dedienɔnɔwu eye woɖɔ dedienɔnɔ kuku hã ɖe edzi, ke dedienɔnɔwu la ƒe amadede la le gbemumu. Ke nyɔnu ɖeka le wo dome si do dedienɔnɔ wu si amadede le dzɛ̃. Ŋutsu ɖeka nɔ nu kpɔm heke nu ɖe yame.

Nyɔnu eve aɖewo kple woƒe vi etɔ̃ wole bagi yibɔ aɖewo ɖe asi, wotsi tsitre ɖe mɔmemidzrala aɖe ƒe ŋgɔ mɔ me kpɔm be yewoatso mɔ me ayi ɖe go kɛmɛ dzi.

Ame geɖewo va tsi ku ge. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo ke tsikunu si wokɔ vɛ la woɖo wo ɖe flime. Tsikunu vovovowo abe, gagba, aŋetogba, aŋego ke nyɔnu ɖeka si ta avɔ la le tsikunu ɖe asi. Tsŋu gã aɖe hã tɔ ɖe teƒea.

Wode sola panel ɖe gbedada aɖe ƒo ke nyɔnu tsitsi aɖewo le tsitrenu le sola panel la gbɔ. Wodo awu dzi eye wo gbugbɔ tsɔ awu si le blɔ la kɔ do ɖe edzi. Wo katã wole abɔ ga eye wodo a bɔ ɖe yame.

Nufiala aɖe bɔbɔnɔ anyi le sukuviwo dome eye woƒoƒo eƒe asi. Sukuviawo nɔ anyi le zikpuiwo dzi le sukuxɔ nyui aɖe me kea me bubu aɖewo hã tsitre ɖe sukuxɔa ƒe mɔnu.

Dziɖegbekaɖiŋutidɔnyalawo le dɔ wɔm le dziɖegbekaɖiwo ŋuti ke wodo dzedienɔnɔ si ƒe amadede le blɔ eye woɖɔ dedienɔnɔ kuku ʋi yi hã ɖe edzi. Ke wonɔ nugo me le yame nɔ dɔ wɔm.

Yevuvi wɔme andre si le ɖiƒoƒo me ŋutɔ la bɔbɔnɔ anyi ɖe kletifɔ aɖe dzi eye kotoku si wofɔ nane de la le wo gbɔ eye teƒe si wo le la le ɖiƒoƒo me ŋutɔ.

Ɖetugbvi aɖe siwo ƒe xexleme anɔ abe ame ewo la nɔ avɔtata nyui aɖe me eye wotsɔ dzonuwo hã de kɔ hetsɔ nunana tɔxe aɖe siwo le gagba le eye wove aŋe tɔxewo ɖe wo ŋutsi la ɖe ta henɔ zɔzɔm yina ɖe teƒe aɖe.

Ŋutsu aɖe si nye takola eye woɖɔ kuku hele takomɔ ɖe asi henɔ ta kom ne ŋutsu tsitsi aɖe si wotsɔ nu ʋi aɖe kɔ gba kɔme nɛ l eƒe takoxɔme ke nɔnɔmetata aɖewo hã le dzia le teƒe.

Yevu nyɔnu aɖe tsitre ɖe ameyibɔvi sue siwo nye nyɔnu al dome ke ɖeviawo wɔ atu ne. Ŋutsuvi ɖeka si le wo dome la tsitre ɖe adzɔge kɔ asi eve kɔ trɔ eƒe gla ke yevu nyɔnu la nɔ dzidzɔ kpɔm nɔ mu kom kple ɖeviawo.

Afɔkpa aɖe siwo wowɔɔ eye wotsɔ ka kɔwɔ nɔnɔmetata vovovowo abe seƒoƒo ene ɖe afɔkpa la dzi. Wonya le kpɔkpɔm ale gbegbe ke eka ʋi, ka dzi, eka gbemumu kple ka vovovowo wotsɔ wɔ nu ɖe afɔkpa siawo dzi.

Nyɔnu aɖe si xɔ nyɔnu dze tugbewo ƒe hoʋiʋli ƒe kplu la nɔ dzidzɔkpɔkpɔ me ke ameɖewo hã tsitre ɖe egbɔ ke ameɖeka sinye ŋutsu la le nuƒomɔ aɖe ɖe asi. Ke nyɔnu aɖe hã tsitre ɖe eƒe axadzi he le agbalẽ aɖe ɖe asi.